taati garap bou ndaw bou nye waja jasi, khop ay ngii vert, Amna Kait bou hongha bee finn ak souf cee souf suh nyul ak aye khop you waw

Nuge wanee se kanam me marseh motor yu yonn yage netee yage rang, Taxi yagi rang aye palansurr yu am coloor nuge feng, am na ku neka de lal jayam bi.

Kanam mi nyarreli geeti rehwwi Gambia yaya jammeh bobaa mugeih sol yehreh soldaaree mugeih sol mbahana bu hougka mugaa tahow nyewgeih tekk mikooro ce kanaamam mugeih waja waah.

Doctorre bangy sol mbubam bu wekh neka chi ohhpital bi, sol tubeh yam bu njul, mungy dugal mbuss bungh dae dugal chi lokhor bii pur sa lokhor yii banja takha mba mu lal deret yii.

Seewu bu neete am kuber bu weeh ak pot, pot bu honha bun depa se kawam tek ku se kaw togu togu weenhe nugi ache aferr ye seewu bi se kaw togu weenhe.

Marajj bu nehteh ak lampah bunekah chi marajj bii, njung chi binda dila won yon bor wara aww for nor wara geneh chi biti chi sampah bi.

haleh bu jigeen bu tahaw teh sol yehreh bu rafet.

Haleh yi jigeen yu sol sen yereh ecole yii, nju nga takhaw sol sen zeepah yu vertah ak sen mbuba yu vertah, haleh yi njungeh jaangeh cha apple tree school, nju nga takhaw njarr yangy sol kawass yu guda.

Togi yapa bu moka, bun toga soss, ak pasta. Nyu tek soss chi kawam defko si asset bu weakh. Boromangi tiba ak furset tambi di waja leka.

Jummah king fahad bi cha Banjul moi Jummah bo mak bi cha Gambia. nyari sorr yangi fenj chi kaw ak bunta yinga dogeh si birr jummah bi.

Tatee gooi bu maag lii gooi yi boii la booi garabam daff deh maag lool neka nak si degei etaah bi nung si painturr deesi beda luneh.

Ay binda yuñ def si kiw tabla, pur won ñit ñi koompani bi di won ñit ñi luñuy jaay ooh, mbaa liñuy def. Yii ñu aj ni ci lampi pool yi, kiwsel ñoo ko fa def.

Behreub bu nopaleh kor kai, dangai njow nga tokk, nga fikhlu, guiiy wohrr la, nga lagteh linga leka, linga nan, taabul yangy nii, togu yangy nii, sor bugeh nga dem teda chi lal yehleh, yi am palansorr yu neteh yii.

Juromi haleh yuu goor, nyehta yageih sol mbahana ak behna jigeen kehna ki mugeig tokk

Tahh bu mag bu am bonte gereyass bu njol, palanterr ye werr yagi feng, motor nyari motor yun tek cartoon se kanam motor bi waji muge sul heftan de.

See meda mi haleh Wacha nen jage se jaagu Kay ba nuge nyibi, camiyu yagi tahaw camiyu bu neete , bu njol amna benen bu neete buy nyaw feele, motor bu weeh haga nele nyepa ge doh.

Si nekeh Jamuh laah, fu christian dey dem jamujeh ,jamujeh senn borom ayy tatii kui nukek tahaw si kanami Jamubi.

aii xoom yu werrtax denn geex mukeex saah saah yu refet emna yexnen xoom yu haawax netax yu jaxaso si birr xoom yu werrtax yex

ñetaal wuy góor yu taxaw sool seen bu bayu weex tii ay mu bayu weex ñum ci binda tuuturi réewyi gam bi kenna ka ngi langal lu ñuul ci baatam kennka ngi takalu weex ci boopaam bi

Montorre bungh ahjj chi marajj bi, chi marajj bu wekh, sor bugeh horl lu wakhtu bii deff nga horl ci montorre bii.

Fuloor bu rafet bu amm lu veerta, amna lu weeh amna luu bulo puur rafettal keer, dina raafettal ehtaa dina rafettal bunti keer.

Ayy haleeh yu jigeen yu sol soreeh jusaan jeel senn perr worehlekoh sen yaram bi anndax mereh dih dooh tegax kateh di tekaah joom di tajuh di fajah.

Bolee chura gerrte bun tooga ba pareh, meew bagsi pot, sukurr bagse pot nu dogal kudu se biram de harr purr nu jahaseku purr leka.

Auto sardin bi bu khonka la bu wekh nga hecha si kaw mu ubi ko

Karton bor hamneh li chi neka moi li njulal, njulal pur njulal sa karaw bii, dangai daaaji karton bi nga jahaseh nga ribb njulal b c sa karaw bii mu njul.

Aiy haleh yu jigen yu muru yu takhaw, haleh yu goor yanga takhaweh borr, haleh yu jigen yanga muru takhaweh borr nyomi tam, di deglu .

Fi restu la barrem bo xaam neh dagaay dem dageh faa nitt yi toog jenda sah leka jenda sah naan nga toog wahtan boi fetcha fetcha bolen di wahtan ngen wahtan.

Jekarr ak jabar yu taxaw jekarr ba nga taxaw jabar bagi sool grabuba choop baam ndroruleh jekarr jagi sool garabuba choop paam haftani choop paam bu refet dawmeh si kanam jigeen jagi teyeh kalpeh di seeng.

Fohroya, keitu tass kaii khibarr la chi Gambia, njung kor binda binda yu wekh chi kaw lu honha, mungy tuda fohruya.

Keitu tass kaii hibarr yi, nju ngii binda iiy binda yu honha, njeh nenti gorr nju ngeh fengh chi kanam keit bii, ki leh ngi sol mbahanah, keleu ngi sol lunett.

Iiiiy camion yu ess motor mbalit, yu njow njungy takhaw rang pur gog bi la, dafa eksi, legy dengh kor wara waasarah chi dekah bii, pur mui worre di jeul mbalit bi ci birr deu

Ay botale jingar yun defarr pul jay botale yi nyun lenn dafar bapareh dugal lenn yeep si bir pul mu seeda ki defar jinjare be nyu ko dafer nyo todah go fresh.

waajaa ngi taxaw, micro jaakaarloop waxu kaay bi jaakaarloop ninñi sool ñeti ab dom, sool mbaxanaam di waxag nin ñi

Poti ndaaal bu saforre bungh dehpah chi kaw taabul bii, potii ndaal yii mom nga tangheh ndokh bor ameh gahnn nga mei kor mu nann, mba yen mi cii Kerr bii mun ngeh kor tangheh ndokh mba roteh kor.

Aiy ditah, wonjo, buiy, ak ginger, ak dahar, juice yun defar, defko si aiy paketu mbuss yi pur jaiy.

Suuf bu am dormi taal, worareh mugeih am ayee karoo yuu tojattojat yunj dehfaar woorr nko, dogeih ti karoo mugeih nonu tamit tehdaa ce suuf gee.

Iiiy taati guiyy, asahman saa nngeh fengh, nach bangy wacha, lampah yangy taarkah, mungy dorr dii leundem, mungy rafet, ndokh bu bleu bangy fengh.

Kalpeh bu weeh amm jeen bu dooreh bu gudaah, mujeeh feeg ak ohbeh gaii bu null, bukeh refet nunko deff si birr kartok bi .

Hale bu jigeen bu letu tibale, yep dem chi ganaw, langal mes ba sa ganaw, mingi sega di nyu wan bopam bi lete refetna ganawngi mingi wane lo werta

Li julleh kai laah , neet yakeeh toog , li mukeh duruh juleh koriteh ba juleh tobaski , neet ti jokeh ak senn joborteh deem juleyjeh waaw refet na.

Haleh bu gorr bangeh foga bal bi, mungi sol kawas bu blue mbuba bu blue tubeh bu blue. Waju khes bang chi ganawam sol kawas bu khonxa, tubeh bu khonxa mbuba bu khonxa di ko riteh pur jel bal bi chi lokhowam.

Kaiyitu tasseh kaiyi hibarri, tuda da standard ce Gambia, ameh ayyi goor.

Gerrteh saaff, gerrteh bi dankoh sorti ci sugerre, jahass tarngal suff, jahaseh kor gerrteh bii, pul saaf kor mu njorr, borom chunwarr bangeh yengal.

Li taleeh bu mak laah amna merem koi dawal di ebb neet ak motor bu weex bui jow amna bonteh biteek bu maii kess tam